Ehala lili ngino ohali ithanwa okuti nenge mofuka. Mokuti nenge mofuka omo hamu kala muna iimuna yetu ethimbo lyokudha. Ehala lili ngeyi olya simana oshoka ohamu kala muna omiiti dhimwe hatu dhi longitha oku panga omalutu getu, dho ohadhi oku tu gamena koombepo dhanyata thimbo limwe.

Embakumbaku lyolwala oluzizi, Omambakumbaku momuthigululwakalo gwetu nenge moshilongo shetu shawambo ohatu ga longitha okumbakula ,okupulula momapya opo tuvule okulonga iikulya yetu yomomapya , ongashi iilya, omakunde, efukwa, embundukufwa nosho tu.

Oondundu eshito lyatate Kalunga ndyoka inali shitwa komuntu. Omahala ngano oga simana moonkalamwenyo dhetu oshoka ihaga kala aantu ohamu kala owala iinamwenyo. Omahala ngano oga simana ngaashi moNamibia oshoka oha geeta aatalelipo kuza kiilongo yilwe.